Lutino anyira adek man gutino i kulu ka twomo pii anyaka acel omako bol tangi Kun tye ka twoyo I jeriken ki ngat acel tye ma ojenge I kom lela ki itenge poto bene tye ka nen kenyo Kun kicelo woko ki cel ma bolle ki rangi makwar bol tangi man kono kicelo woko ki nyonyo ma kiryeyo woko wek pii pe ocanye yat tukuwo tye nen ki itenge poto ki cen

Lapfu kalara mo ofuno kalara ma megge madong gucek makwar ci omoyo woko i kavere lufuku matar kun mito twoyone kalara kono ber me konyo yi dano

Man obedo mutoka ma kelo lulim piny ka neno bunga ki lee tim mutoka man kono kitye ka ngwec kwede kun kidwoyo kato ki inget lee tim ma kilwongo ni rii ma kome tye okwic okwico kun ocung idye bunga meno ite mutoka man kono kiketo iye tyen taya aryo ki angec ma kiumo woko ki alama.

Kwac ocung idye tim kun nen calo tye ka ngino piny wek enong gin mo me acama lum kono tye ma otwo woko man nyuto ni kot pe maro cwe kany dok piny bene tye ma oume kun nen calo tye iwi otyeno.

Wit cam mapatpat ma kiketogi atera kun kimito tedogi i kine tye iye tong gweno aryo kalara acel ma dong kiero ngwerone, tye i kine tunggulu mapote nyanya mucek mapol obwol gin adek ki dong ovacado ma dong kibaro iye woko.

Dye boma man kigedo i iye ot lega pa cilam kun kiwero kome ma obedo yelo yelo ki wiye tye iye gin ma kilungu alunga calo odilo ma obok i iye igete cen tye odi gorofa ma kigerogi mabor loyone tye kiweo ki rangi matar dok kono yadi bene tye nen kenyo ingete ki cen icingi tung acam ineno cere mo ma bene tye alum alum pol kono tye maleng mada

Winyo man ma ocung i dye lummi kilwongo ni owelo en kono tye maleng dok neno mit mada wiye tye ma yelo yelo ki yibe bene ka mukene tye ma yelo yelo kalane mukene tye matar ki yung kuwiye ki kubute dok ki yung kuwiye tye bene kala macol dok ki yung kungeye tye kala makwar, oywelo tye i bandera me Uganda.

Kulu kulu abic magi kono gitye i otgi kun otgi kono kiyubu ki waya onyo cingenge ma kicelo acela wiye kono ki umu ki lum ma otwo dok bene ka mukene ki ten ma bulu ki murupe ki matar iye

Odi aryo ma ginenni kirwato korgi arwata ki lobo ot acel ki yubo wiye ki lum ot acel ki guru wiye ki batti ot ma ki guro wiye ki batini taya pikipiki ki bolo i wiye ot lum man ma nenni dagadaga jerican angwen tye ki keto i nyime odi magi yadi orumogi woko.

Nyig yen magi kono ma kalagi obokki ki onyogi woko mapol ki durugi i aduku, aduku man kono kicweyogi acweya dok rangi kome ki wero ki rangi ma orupe ki matar ki ma yelo yelo bene dog aduku man kilingo ki rangi mabulu ngat ma tingo aduko man kono bongone tye ma obedo tar tar ki mukene kama obedo blu otara

Dano man ma oruku kor bongo ma kalane tye bulu col-li tye ka lwokko cinge ki cabun kun piine tye ka mol ki itap tap man kono ki cibu i ot i ot meno kono i kore ki yubi iye coket mac ilingtwic kun cal apaya bene nen kenyo

Ot man tye ma kigedo kilworo alwora ki lawala wiye kono tye bati kun kicomo nyonyo mapol iye malo kono alama me yat ariya tye iye man nyuto ni man obedo ot lega ingete kono tye yadi ma orye ma orumo woko kun kala ot man kiwero kome ki rangi ma obok.

Magi kongo ma gutwi ci gugure kun gutene atena i nget luwotgi kongo man kono kalagi tye alum alum dok ki i wang mot ma meggi nen iye jange ma okelle kun tye ka twi kongo konno kitiyo kwede me yubo ot kacel ki yubo jami mogo me bedo padano calo kom.

Abim ma obedo ijang yat madit ma tye idye bunga en omako cing acel ki jang yat wek pe epoti abim man ma kalane tye macol-li ongamo dane malc mada dok nen calo tye ka ngamo.

Man obedo teng pii ma kicweyo iye ot madit ot man kono kiwero kome ki rangi matar kun nen calo dong ori tutwal pien-ni kalane dong ocako boke woko ki icere cen tye iye yadi ma orye ki odi bene pol ma bulu bene tye ka nen maleng tutwal.

Mon mere gitye cato wil i ter cuk i kin jami magitye catone tye i ye okono tye i ye water melon tye i ye mayembe tye i ye ovakedo labolo ki jami mukene mapol ata. latin anyaka matidi ma omako pyere kun oruko bongo kitei tei macol mangute olingo mayellow nen calo obino kawil ot kono ter varanda ne bene tye ka nen kiyung cen.

Ngat man kono tye ka lwoko cinge ki pii ma tye ka mol amola ki i tap tap man ladwone kono tye nyonyo ma reny arenya calo cilva lwoko cing ber tutwalle ka imito cam nyo ka i a ki i coron.

Yeya man giketogi iteng pii dok iteng pii meno kono ti co angwen iye ma gucung acunga ngat acel oruku pye bongo jin ma kalane obedo bulu ki acel orwako cinge ijaba i dye pii man kono nen calo yeya mo ma gitye ka ngwec kede kun ki kelo iteng pii pol kono tye ma nen kala ma bulu dok mukene bene tye matar iye iteng pii man kono lum otwi iye

Coo abic man guruke ruke me tekwaro del col kun gubone aboya ki bongo matye kala makwar dok ngutgi bene jo mukene guruko tiko i iye wigi kono jo aryo guruko tiko i iye pol malo nen tye macol kun kamukene orube matar nen calo pinye kot mito cwer yat acel bene tye nen ki kingi

Yeya mapol kiryeyogi i teng pii yeya mgai kiwero komgi ki rangi mabulu kun acel ki i dyere nen kiwero ki rangi ma kwa dano bene gitye i nget yeya man kicen tye kicelocel ka kicweyo ki bulo inge yaya man kono tye yat ma ocung acel.

Ite cuk man kitye ka cato iye gwana ki layata mapol mon magi kono gubedo ite bologi kun gitye ka cat ceng bene tye ka ryeny ma lyet mada dok onget bolo man, tye iye dukan ma kiryeyo jami mapol iye.

Te cuk ma ki tye ka Cato iye jami mapol I kin jami ma gitye ka catone iye-ni tye bongi ma kalagi pat pat kwar ki mukene mapol gudi Kono tye ka kato ki idye cuk man odi madongo ki odi matino bene tye ka nen boda boda gutingo dano giti ka ngwec ki mutaka bene gitye ka ngwec i yo man Kun yadi bene tye ka nen ki cen

Man obedo winy ocwak ma kala kome tye ma yelo dok doge tye macol ki yibe kono tye bene ma obok winyo man opye idye binga kun opye ijang yat mo manep jang yat man kono tye ki pote ma gurin ma tino tino